salaamaaleykum maa ngi nuyu waa RTS Tambacounda di nuyu population Tambacounda maanaam ñi dëkk Tambacounda <breath> di leen wax ni ñu ngi fii ci rajo RTS Tambacounda ngir waxtaan lépp li nga xamante ni <breath> jëm na ci wàllu béy <breath> man nag sama tur Malang Sané la man maa nekk <hesitation> adjoint wu njiitu DPV fii ci ci ci Tambacounda <breath> ñu ngi basé wu nag Missirah <hesitation> ci yoonu Kédougou <breath>

waaw <breath>

waaw waaw bon <hesitation> comme ni ma ko defee ci socé ak <hesitation> <breath> léegi maa ngi nuyu ñëpp <hesitation> di di di di rafetlu bu baax <hesitation> waxtaan wi <hesitation> tey ñu ngi fii rajo RTS Tambacounda ngir waxtaanee benn sax bi nga xamante ni <hesitation> sonal na béykat yi trop <hesitation> sax boobu nag <hesitation> français di ko wax <hesitation> <breath> chenille légionnaire d' automne <hesitation> daanaka dafay da dafay topp <hesitation> ay xeet yu bëre ci li nga xamante ni béykat yi dinañ ka béy waaye seetlu nañ ni mboq la gën a sonal ak <hesitation> coton bi waa li ci ëpp sax mboq ndax ci mboq la gën a <hesitation> mën a yàq moo taxit tey dañu ñëw RTS Tambacounda ngir waxtaan ak béykat yi <hesitation> xelal leen ci <hesitation> matuwaay yi ñu war a jël ngir <hesitation> biile <hesitation> gunóor bi nga xamante ni sonal na béykat yi

waaw DPV <hesitation> moom mooy direction wu protection des végétaux <breath> maanaam lépp li nga xamante ni gàncax la <breath> <hesitation> ñun ñun ñooy <hesitation> def kaaraangewam ci gàttal waaw ñun ñooy saytu lan mooy sonal gàncax gi <breath> <hesitation> lan moo koy <hesitation> yàq <hesitation> ñu toppatoo ay saafara nag jug ngir xeex <hesitation> ngir loolu dañ

<hesitation> waaw waaw ñun nag <hesitation> li ci ëpp ñun ci ci béykat yi <hesitation> moom la ñuy gën a lëkkalool béykat yi la ñuy gën a lëkkalool waaye nag dinañ <hesitation> leen xelal ci li nga xamante ni <hesitation> baax na ci seen <hesitation> jur gi <hesitation> ndax <hesitation> am na yi nga xamante ni suñ ko jëfandikoo rek <hesitation> war nañ di bàyyi xel tamit <hesitation> jur gi ndax <hesitation> lu ko moy rek <hesitation> dina am tuuti gàllankoor ci ci ci jur gi maanaam seen produits yi nga xamante ni ñu ngi koy jëfandikoo buén ko jëfandikoo tamit bàyyi jur gi ñëw lekk ko mën na indi ay gàkk-gàkk waaw

<breath> waawaaw méngóo naag moom ndax ñun <breath> du ñu toog rek xaar béykat yi ñu ñëw si ñun <breath> ñun semaine bu nekk dinañ defar <hesitation> sunu sunu planning activité maanaam dinañu càmbar li ñu war a def ci semaine bi <breath> te loolu buñ ko defee ba noppi dañuy génn <hesitation> semaine bu nekk ñu ñu app benn benn benn benn benn <hesitation> groupe dëkk yi nga xamante ni dinañ ko def <breath> dem seeti béykat yi waxtaan ak ñoom yegg seen tool yi xool yan jafe-jafe la ñuy am <breath> bu ko defee bu ñu ñëwaatee rek <hesitation> dañiy jug ngir saafara li fa nekk comme jafe-jafe bu fekkee tamit amul jafe-jafe dañiy jàll ci yeneen dëkk moo taxit semaine bu nekk ñu ngi wër <hesitation> diggante Tamba région Tamba ak Kédougou <breath> waaw

<breath> waaw loolu ba tey comme ni ma leen ko waxee béykat yi tamit <hesitation> dinañ leen xamal ni <hesitation> bu ñu amee ay jafe-jafe <hesitation> ndax <hesitation> munuñu ci benn waxtu wala ci benn bis mbaa ci benn semaine def <hesitation> gox yëpp waaye bu ñu amee ay jafe-jafe te semaine boobu yàlla def gisuñu ñu ñëw yoon boobu <hesitation> dafay baax ñoom ñu jug ñëw yëgal ñu jafe-jafe yi ñuy am bu ko defee ñun dinañ jóg dem saytu ko <hesitation> lépp lu ci war rek bu ko defee ñu jël matuwaay yi waaw produits yi nag mu ngi fi yi nga xamante ni moom la ñuy saafaree <hesitation> jafe-jafe yi ñuy am ci tool yi yi nga xamante ni gunóor yi ak yeneen ak yeneen ñoo koy waral <hesitation> produit bi <hesitation> su ñu jugee ñëw ci njiitu agriculture

du développement rural mooy DRDR su ñu demee foofu rek waxtaan ak moom <hesitation> moom mooy ñun ñëpp sunu njiit ñun ñuy yëngu ci wàllu agriculture ndax <hesitation> moom mooy instance supérieur bi fii ci lépp li nga xamante ni dem na ci wàllu agriculture te ñun <hesitation> ci ministère de l' agriculture la ñu bokk

waaw loolu <hesitation> pàcc la ci DPV <hesitation> waa ye <hesitation> moom moo nekk <hesitation> base bi nekk Missirah base boobu nag base avertissement alerte <hesitation> base boobu comme niñ ko waxee rek

<hesitation> du caggin ni jamono ju nekk dañoo war a xaar ñun ñu ñëw ci se ci seen kaw <hesitation> saytu lan mooy seen jafe-jafe ndax <hesitation> munuñu benn jamono rek ñu nekk ci béréb yëpp kon ñoom su ñu amee jafe-jafe war nañuy jóg tamit <hesitation> ñëw seet si ñu ne ñu ah ñun de lii la ñu am comme jafe-jafe bu ko defee ñun dinañ jug <breath> dem nemmeeku ji

kon bases yooyu alerte bi ñu wax loolu lay tekki

<hesitation> alerte agricole la waaw base avertissement ak alerte agricole loolu moo nekk BAA boobu <breath> waaw

allo waaw waaw sëñ bi na ngeen def alhamdulilah man la monsieur Seck maa ngi lay woowee Daarou salaam Younouss Seck

waa <hesitation> ñun instant bii li ñu sonal fii ay wànq moo ñu sonal sonal parce que dugub bi léegi nii mu ngi commencé di kii mais fii wànq yi ñoo <noise> ñu sonal trop

<noise> waaw léegi nag dama bëggoon saa waay pour ñu jàppale ñu si ndax ñun tamit ci béykat yi la ñu bokk te fi mu nekk nii béy rek la ñu voilà
waaw waaw <hesitation> sëñ bi bamtuwaatal <noise> tur wi ak

waaw bu ko defee rek

<hesitation> buñ ñu mënee di di di di di def ay jéego ñëw ci ñun xamal ñu jafe-jafe yi ñu am <hesitation> bu ko defee ñun dinañ def saytu ko ba pare ba pare jàngat ko xam yan matuwaay la ñu war a jël pour taxawu leen <hesitation> su ñu xamoon nag moom mi woote léegi fan la dëkk <hesitation> ak <hesitation> li muy wax exactement <hesitation> dinañ dinañ jug yan jafe-jafe la ñuy am <hesitation> lépp lu ci war dinañ ko def

waawaaw <hesitation> nañ jàpp ni <breath> <hesitation> c' est <hesitation> saafara seen i jafe-jafe <breath> moo tax it ma ne su ñu mënoon xam <hesitation> ban dëkk lay wootee <hesitation> ak <hesitation> ban département la nekk wa illaa ban commune dem saytu ba pare <hesitation> lan mooy jafe-jafe yi bu ko defee ci diir bu gàtt ñu ñu jug ci loolu

<noise> waaw man maa woote woon sànq Seck waaw man maa ngi dëkk Daarou Salaam
tur weeg
Daarou Salaam Daarou Sa waaw Daarou Salaam Lewe Lewe

waaw dinañ dinañ ko bàyyi

Lewe waaw

waaw Darou Salaam Lewe commune de Koutiéba la commune de Koutiéba waaw Koutiéb voilà

parce que parce que wànq yii nii guddi gi nii la ñuy jóg bëccëg bi sax doo leen
Serigne Seck mën nga bàyyi sa numéro fii bu ko defee dinañ la woo <hesitation> def jéego yi ñëw
waaw 77

600 600 663 37 44 waaw

waawaaw

waaw bu mboq bi tàmbalee focc rek bu tàmbalee jug ndax moom nekk na sax bi nga xamante ni dafay lekk xob yi dafay lekk xolu garab bi te bu ko lekkee loolu mooy mboq bi dootul amati benn njëriñ daanaka gàncax gi dafay nekk fii rek waaye du mën a du mën a am dara liñ ciy xaar loolu moo tax it ñuy wax bu ngeen ko teelee gis rek <hesitation> na ngeen fexe ñu teel koo yëg bu ko defee ñu jëlandoo matuwaay yi war pour loolu

waaw ni muy def ba jéem a jokkoo <noise> ak ñun mooy <hesitation> ñun <hesitation> jamono ju nekk <hesitation> dañuy jóg comme ni ma ko waxee sànq si béykat yi nemmeeku seen i jafe-jafe waaye it tey <hesitation> liggéey bi yomb na ba nga xamante ni <hesitation> ba fépp fu waay nekk rek am na service maanaam ñi fa nekkal agriculture ñi nekk ci côté béréb boobu <hesitation> bu ko defee bu ngeen demee jege ñooñu ñu wax leen seen problème ñoom ñun ak ñoom ñoo bokk liggéey bi dinañ ñu yëgal ñu jug xam lan mooy seen seen jafe-jafe ñu jugandoo waaw

<breath> waaw du lu yomb xeex waaw ndax sax la bi nga xamante ni ni ma ko waxee sànq rek <hesitation> comme olof bi tamit taxu ko demee noonu waaye dina sona sonal gàncax gu bëre maanaam xeetu mbéy yu bëre dina leen sonal waaye ci mboq yi moom ak <hesitation> coton ci la gën a <hesitation> doy waar daal <hesitation> fa la yàq-yàq yi ëpp <hesitation> rawatina ci mboq mi loolu moo tax sax boobu nag ni ma ko waxee bu gàncax gi commencé <hesitation> jug rek <hesitation> mën nga ko ci gis waaw te boo ko gisee yàq-yàq yi moom même xob yi da koy lekk day lekk xolu garab bi

waaw

<breath> waaw waaw moom waaw moom comme li mu wax nii <hesitation> nee na ñoom kii yi ñoo leen sonal nee naa <hesitation> sax yi ñoo leen sonal seen seen tool yi waaw sànq maa ngi leen koy wax rek <hesitation> ñun du ñu toog fi ñu toog rek ñu le la ah lii nii ngay def wala nii ngay nee ngay def waaye dañuy jóg te dem xam ndax li nga ñu wax ndax vraiment sax bii la wala du moom ndax tamit sax yi bëre nañ

bare nañ waaye bu ci nekk ak li kay saafara bu ñu jugee nag ba dem saytu xam lan mooy jafe-jafe yi <hesitation> bu ko defee ñu jël matuwaay yi war <hesitation> damay ñaan tamit sunu mbokku béykat yi <hesitation> ñu xam benn affaire ndax lu <hesitation> jar a xam la <hesitation> te it lu baax la pour ñoom <hesitation> gis nga tool dafa mel ni jëmmi benn aadama rek <hesitation> nit dafa war a bàyyi xel toolam bu baax dafa mel ni tey nit sa jëmm jii bu setul kon munatuloo am <hesitation> sa digganteeg microbe yi nga xamante ni tey mën nañ la indil ay feebar <breath> bu ko defee tamit tool dafa war a set bu setee rek mën ngaa mucc si lu bëre kon loolu tamit da ciy am solo waaw loolu bokk na ci xeetu xeex yi nga xamante ni <hesitation> maanaam ci <hesitation> cawarte ak <hesitation> farlu borom tool bi ci lay bokk waaw loolu tamit xeetu xeex la bi nga xam ne waaye nag comme ni ma ko waxee léegi
waaw kay sëñ bi na ngeen def alhamdulilah man maa doon woote sànq ba tey waaw kooku li may wax wànq ñun ay wànq ñoo ñu sonal wànq la tudd
wa wànq yi ah
waaw
waaw waaw

incha allah
waaw ñu def jéego yi nag ñëw ba fi ngeen nekk bu ko defee ñu saytu bu baax ci diir bu gàtt ñu ñu jug si
macha allah
waw waaw
léegi même mais wànq yooyu ma lay wax noonu parce que guddi bi nii la ñuy jóg nii même bëccëg bi dañuy nekk ci suufu suuna bi
waaw
mais guddi bi moom da lay jóg yéeg ci kaw léegi instant bi xam nga comme dugub mu ngi commencé meññ nii
waaw waaw
léegi ñoom lañ koy commencé lekk mais xam nga pour nga mën a nekk ci guddi bi si tool yi ak heure boobu noonu xam nga day xaw a difficile trop
lu leer nga wax
voilà mais bu dee bu dee sax yi nag moom am na fi même bëccëg bi sax da ngay gis sax yi ci mboq yeeg yooyu
waaw waaw loolu

foofu la foofu la gënoon a sonal mboq yeeg ñebe voilà
<breath> waaw waaw pour wàllu wànq yi ba tey rek ñun am nañ ci pexe yi nga xam <noise> dina tax ñu xam ndax <hesitation> wànq la wala du moom <hesitation> bu ko defee buñ demee ba foofu <hesitation> dinañ xam ndax moom la wala du moom te buy dee moom tamit dinañ xam yan matuwaay la ñu war a jël moo taxit ma ne du ñu toog fuñ toog rek nee ngay def dafa mel ni nit bu tawat bu ñëwee ci moo yow da nga koy diagnostiqué ba pare nga xam lan mooy tawatam nga door ko wax yan matuwaay la war a jël mooy saafara tawatam kon moo tax lii dafay am solo béykat yii nii ñuy def comme kii nu mu def ni Sezrigne Seck ñu ngi koy encoragé bu baax ndax lii muy def dafalu ko boppam rek gox bi yëpp yan jafe-jafe la ñu am bu ko defee bu ñuy jël ay matuwaay gox bi yëpp lañ koy jëlal moo tax it ñu ngi koy jaajëfee bu baax a baax bu ñu noppee ci lii dinañ ko woo gën a waxtaan ak moom <hesitation> jug nag dem ba fu ñu nekk ñoom waaw bu ko defee ñun ak ñoom dinañ jug saafara li nga xam ne moom mooy seen jafe-jafe

waaw salaamaaleykum maa ngi wootee fii arrondissement Makka Kulibantang

waaw man Jean Baptise laa tudd Jean Baptise Diaw waaw waaw man man li li waa ji wax léegi moom laa bëgg a dëgëral

moo tax ma ne leen comme naa jéem a essayé pour woote * ba xam seen situation nan lay demee
<hesitation> waaw Jean Baptise ngir yàlla jox ñu sa numéro <hesitation> numéro bi ngay wootee waaw wax ko si kaw
77 061 waaw 64 <breath> 50 57 waaw waaw

<noise> ñuy wànq kese moo ñuy sonal fii

ci guddi la ñuy lekk kay ñun kay *** ñun timis bu jotee rek da ngay da ngay da ñuy jël ay fourneau di leen lakk si si * noonu ba heure bii dañuy yore ay ampoule dugg ci biir * si biir **** ñoom sonal nañ ñu trop

ñun kay ay mbuusi kilos yi man dama ci am lu war a mot ay six :fa ay digg bi moom laa si am kay man kay fi mu ne nii si suba si su ma demoon sax

waawaaw li mu la wax tamit am na solo <breath>

waaw
waaw nga xaw ko bëtt tuuti mu xaw a am air tuuti rek waaye bu wànq bi fekk du mën a génn tamit

waaw
waaw ci diggante ñun ni ñu ni ñu jëlee sa numéro dinañ la woo buñ noppee ci émission bi

waaw dëkk bu ñuy wax *